ayimaanchino yunibersite giddo daannobeete roosate mereero babbadooshshe kayisa nookkiha rosumini marraisi gariinni marra ame galanna rosumini woriifsiwa hee'ra hasiissanno

balaxote roso mine calla ikkikkinne kum dirimi rosks gifile geeshsha rossanni oso addi addi garinni rosonsa arunsitanni afaantanno dargaati yaate

rosoo aki'rino manni baalunku garunninna danunni rusuusi harunsanni rosisinni gumaamoo ikkate lowo kaayyo hasiissannosiya ikkino daafira rosunni lowo geeshsha lophano

babbaxxeewi dagganno ooso hexxo assite daggannohu wole coye ikkikkinni rosinsa calla daggino daafira hexxonsa baala rosu aana tugge krosyoonsa guma loosate wo'naaltanno

daga baalanti konne rosoo rosatenni lowo geeshsha illacha uyiti ka'e rossanni lowo lophu dagate mileero abbitanni leeltanno waati yaati

tini dubboho heedhanno saada loo geeshsha horo uyitanninna addiardi horo uyitanni afantannohu gobbate eoranna addiddi daa attote barra loo ka loo uyitanni afantanno saadaati

mittu qaaqqi dirisi iilleenna balaxote roso rose gudihu gedeensoonni rosu daafira afa nafa hoogiro mannu ledo xaadooshshe rosoo gudihu gedensoonni roso anafanno bayichooti

aeqqa quullino konne rosu mine eatenni higennonsa lowo geeshsha gotti assidhe loogiya martuhu gedensoonni kolte ka'eentinni mitte kifile umarte e'anno

kanni daafira rosaanchu tenne fulote fonqolo egiziitete inanni fonqolo fulihu gedensoonni haqquu fonqolira taalu aleenni loose kaeentinni maassote barri dhayinnasi maassamanno

haranchunni ayisiitete yineemmo uweete mahilaqqe xaadinsanni haaro loosooti woy aaroo doogooti yine ka'neentinni tiro uyineemmo yaate

ni daafira ayisiite yannate rossa baalantenni aleenni higgee ka'eentinni gumulante uyitannota ikkitino daafira haiqansichino ayisiite rosa baalaho hasiissannote yaate inanni

idaafira kuni balaxote rosi'mininni baxxe leellannohu qaaquullu fidalee kiirte gudduhu bilensoonni otosatenna rosate hasiisanno darga marte ka eentinne mitteekkifilera borreessante rosonsa garunni arunsitanno darga ikkanno

dubbu saada ineemoweete dubboho heedhe mannu ledo xaaddannokkitenna dubbo hosse dubboho galtanno saadaatinna mannaho baari gaarra ikkite mannu xawo fultannookkite

kuni mitte kifile yaate albaanni addi addi roso loosatenna addi addi looso loosate dagate daafira ka'ne uurrine addi addire asitanni loossanno faati

si kifile sa'uhu idensoonni sunsa yanna uute garu ninna danunni tussanni sikifilenni tonne kifile sa atenni 1onne xeno dancha guma loosatenni rossanni saa'anno

kunni garinni kuri yuniwersitete rosimini baala rossanni alee higinohunna dirisinninna deerrisinni lowiidi rosimineeti ine woshshinanni rosooti yaate

rosiqoo t bandikkinni baalunku mannira taalo kaayyo aana uyinoonni resoo ikkino daafira baalunku manni taalo kaayyo afi'ranno

kuri qaaqquulli lowo geeshsha koye dagge rossanno rosi

kunni daafira tenne kaayyo afirate konne roso ronse ka'neentinni ronsoonniha hasaambe calla agura ikkikkinni angatenni hiittoonni ronsoonniro buunxanni rosooti yaate

ikkolana baalunku rosu gedensooni rossonsa haarunsitanni noo rossano uminsa garini losonso harunisite kae massante fultuhu gedensanni loosonisa harunsitanno

daafira roso rosiisate lowo hayyo uminsat asi'ri ka'eentinni heera hasiissanno daafira aemanchinoh tenne roso dusate qa'losi assi'ri ka'eentinni rosoho mixofushsha addi addi rosiisanote gara assa hasiissano

kuni rosi mini kainni dumit rosi mini te enne mootumma yitannota macciishsha agurte ka'eentinni rossinokki rosaano rossee gede ayissite ka'eentinni rosu guma loosse uyitanno uyi'no

kuri xaphoommu rosiimine loosannoo rosiisaano addi addi roso roosatenninna addi addi roso rosiisatenni dagate egenno gotti assitanno waati

enne egenno boronsi'ratenni rosiisaano addi addi rosaanote guma gotti assate rosaano gobbomudeerinni shiqanno foonqolira heewisamaano assate gumansa gotti assite leellifate addi addi garinni qixxeee

addi addi roseo loosanno rosaano baalanti rosinsa garinni addi addi kaa'lo assatenni rosoonsa birre baatte ka'eni12wirira uuxxe gumu ajinonsa rosaano addi addi rosuu gola'e ieara birreensa uyion

tini muxxe saada lowo kaa'lo aatenni lowo geeshsha hayiratenna lowo geeshsha assirate afiratenninna lowo geya gobbate eyo uyitanno saadaatinna lowo geeshsha afantino saadaati yine hendeemmo

kuri saada giddo muxxe saadati yineemmo saadano hee'ra dandiitanno kunni daafira muxxe saada huna hoogate ba"annokki gede assine agaranna addi addi're assa lowo geeshsha kaa'litannoonkete

tini kaa'lo lowo geya uyitanninke tini dubbu saada lowo eo gobbate eessitanninna lowo kaa'lo aatenni afantino saadaatinna lowo geeshsha danchuulle saadaati yinanni egennineemmo